Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe wonɔ anyi zikpui me. Wonye yevuwo. Woko woƒe asi, asia, nyɔnua ƒe asi woame evea, wode pop, ŋutsua hã ƒe afɔ ɖekaa, wode pop.

Enyi gbogbo aɖewo. Ɖevi wòa me eve kple ŋutsu ɖeka wò nyiwo kplɔm he yina egbɔ ɖu ge. Egbe gbogbo aɖe le afima.

Elã vovovowo, wova afi yi ke etsi le. Ke eɖewo le etsia me, egbe ƒuƒuwo ƒo xla wo. Ke sɔveda gã legbee aɖe ya nɔ kpo dzi, ekɔkɔ aleke gbegbe.

Ameha gbogbo aɖewo. Wolé ati yike woŋlɔ nuwo ɖe dzi. Amea ɖewo ɖɔ kuku dze, amea ɖewo ɖɔ kuku yibɔ, wole awu yibɔ me, mea ɖewo do aŋutiɖiɖi wu.

Ŋutsu kɔkɔ dzɔtsu aɖe nɔ asi fiam teƒe aɖe ne ameha gbogbo aɖewo. Henɔ wo fiam nane. Ke ɖeviwo le wo dome, ametsitsiwo, nyɔnuwo, ŋutsuwo, amea ɖewo ɖo nu ɖe ŋɔtie.

Afɔmɔ gã legbee aɖe, wowɔe ɖe asi me ne ekpɔa nasu be ɖe wode asi ete, ame vovovowo edzi zɔm, maɖewo do awu ʋi, maɖewo kpla bagi, maɖewo do awu dzɛ̃ ɖo kuku.

Asi me asi ɖi, ke amewo ɖo asi kple kukuwo, kple dzonu, alɔtiŋgewo, ekɔgewo akpetewo hã le kplɔ dzi.

Zikpi kple kplɔ̃wo le xɔme. ats iyi ke nye seƒoƒo wole kplɔ̃dzi. Etsi dzodzoe nu kple kaapo hele kplɔ̃dzi.

Yevuwo detɔwo wova woƒe eŋuɖoƒe alo nu yi ke miawo míeyɔna be keteke. Wova ɖo ƒe, amaa ɖewo do awu yibɔɔ. Maa ɖewo kɔ baagi dzɛ̃ɛ̃ hehem anyigba

Ŋutsu aɖe le dome ne ekpovitɔ. Kpovitɔwo Do awu yibɔ eye woɖo kuku yibɔ. Eɖewo kɔ enu tso mo. Ke ŋutsu do awu blu. W kɔ gankui yibɔ kɔ ku awua.

Ŋutsu woame eve ŋutsu ɖeka ke ŋutsua ɖeka Do ebluɔ, awu ebluɔ eye wò nane kpɔm na ŋutsuvia ɖeka yike Do awua amangba ƒuƒu. Ke woame etɔ katã wokɔ nu kɔ tsyɔe ŋɔti

Ŋutsu gbogbo aɖewo nɔ xɔme ke ame ɖeka nɔ ŋgɔgbe edo awu ŋlaya ʋi eɖo kuku enɔ nu fiam wo le agbalẽ tata aɖe dzi weo katã ame aɖewo medo afɔkpa o.

Gbadagbawo wova exe mɔ, etso mɔ ne ameha gbogbo aɖewo. Ame aɖewo do awu ʋi ame aɖewo ble ta, ame aɖewo ɖo kuku, maɖewo nɔ nu ƒom na gbadagbawo, ame …

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye wodo awu yibɔ edo afɔkpa aŋtsiɖiɖi henɔ dɔ wɔm ku ɖe emɔ gbegblewo ŋuti. Ke ame aɖe hã ɖo asi ɖe exa eye wo mɔlu, dzale kple akpɔnɔ viviow dzram.

Amewo va nɔ anyi ɖe nuɖuƒe gãa aɖe. Yevuwo le eme, Ameyibɔwo, nyagaɖeɖi aɖe, eɖa yii le ta nɛ. Wòɖo gaŋkui, nyɔnu aɖe ɖoo kuku, edo awu dzẽe.